Jaaru loxo bu rafatel noxo tegu ci kaw mu sur bu weex.

Néegu jaamokaay ñu nekkut ju lét ay teng ak gaadin bi nekk wéetak.

Mandarnga ci di c ñare loxo tie laket ti wone jàmbie bennala ñiti bennala di ndamu democraci.

ni ñu bori dajee ci lekke kaay bi ay niñu delñ weex ak ninu dare ñeewu ñena ñu took ñëna niñu ngi taxaw

Ci biir neeg bu ndaw yorey nataal bu am mandarga lu xonxu ak lu weex beneen bi ndaal bu àndakk garab yu ndaw da wane mbette di leen dala di len teeru.

Jayekaay andak masinu fot yire, ak masini seddal ndox, ak masinu togekaay.

Goor buy liggéey ci walli kura andakk keneen ku nekk ci ganan di xoow ci kaw.